Momandiki gomalandithilo nenge goositola, ohamu adhika woo aanangeshefa aashona mbono haya kala yena uutaafula momikala dhendiki lyomalandithilo. Ohaya kala nduno ta ya landitha okashona hokaa yena po. Ohaya gwedha ko wo natango kiishoshela yendiki ndyoka opo ya vule oku landithila po.

Omvo kehe iishoshela yombaanga ohayi gwedhelwa moompito dhimwe ohayi vulu oku kuluka. Ano oombaanga oha dhi shi pititha nduno tadhi tseyithila, tadhi tseyithile aalongithi yoombaanga mboka kutya, momasiku gangapi iishoshela otayi ka gwedhelwa nenge otayi ka kuluka opo ya kale yeshi nongela.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okutala omwaalu gwiimaliwa yi li koompungulilo dhoye inoo futasha kokashina hono kokunana iimaliwa, nenge poshitayi? Otoshi mono owala kombaanga yoye yoBank Windhoek.

Muuyuni muna iiningwanima oyindji tayi ningwa oshili oshiwanawa opo wukale wa gamena ombili yoye yokomwenyo ,shino oto shiningi nduno sho tokala tofutu ohahende yoye toyi futu ngaa iishoshela yasha komwedhi nuuna nduno Waka gwila moshiponga otovulu oku kalelwapo ko hahende.

Iipindi okwa tiwa omomeho. Ambala kehe pamwe to ende moshilongo kehe, owu na okukala wa mona mo omahala gomangeshefelo. Aantu ohaya ngeshefa niinima ya yoolokathana, iikutu, iikulya osho wo omiti nayilwe ya gwedhwa po.

Aanenentu mboka hapakala yena oombwa dhaningila okukelela omaliko gawo, ohaakala yedhikongela uugumbo wadho moka tadhikala hadhikala opo dhi yamenwe pethimbo lyo mvula oshowo lyuutalala, uugumbo mboka ohauvulu okukala waningwa miipilangi.

Kuthako oonkondo dho kombaanga ngaashi wahala. Iitayi yetu yopaumwene yomayakulo gombaanga iyeshi ninga oshipu sho kashina omikundu First National Bank, ombaanga yotango yopashigwana.

Uuyuni otawu ende tawu humu komeho omayakulo otaga ende woo taga ningi omahupi . Opena oositola dhimwe mpono tovulu okuninga omalandelo goye komalungula niinima yoye etayi etwa posheelo shegumbo

Omuvali uuna wuna okanona koye takanyengwa moositola inopumbwa oku ka dhipagelapo pomambo otovulu wukafale koosikola dhopawungomba opo keki ilonge oku ndulukapo iinima ngaashi iipundi niitafula takeyi ndulukapo momiti.

Kapena ngoka ha kala eshi kutya esiku lyongulu otali mushile ngiini, onkene owapumbwa okukala walongekidha ompumbwe yo meendelelo shino otoshi ningi nombaanga yaFNB ano wukale wiilongekidha.

Pamwe nombaanga ndjono yo FNB, oto value okutula osheenditho shoye megameno, ano yokala to future, nuuna nduno Sha ka mona nando oshiponga, ombaanga ota yi ku kwathele oku pangelitha osheenditho shoye. Uuna nduno wuuviye wavulwa, ino pumbwa oku hinga osheenditho shoye oshoka oto vu okweeta iiponga. Ano lefa.

OTsumeb oyo yimwe yomoondoolopa dhaNamibia ndhoka hadhi shi enditha nawa ngele tashi ya pomangeshefelo. Mo omu na iikunino oyindji mbyoka hayi zi iikwamboga niiyimati, mbyono hayi landithwa mondoolopa. Uuna aantu taya yi nenge taya zi kuushimba, ohaya faalele iiyimati mbyoka.

Momahala gomalandithilo ihamu kala evundakano, iinima ohayi kala ya pakelwa melandulathano. Shino ohashi ningile aantu oshilu opo ya thikile ashike mpoka ya hala. Itaya kala taya kongaakonga nositola ayihe taya mana po ethimbo lyawo.

Iilongo oyindji oya tula po omadhidhiliko kiimaliwa. Ngoka taga ulike kutya oshimaliwa shoka oshoko shilongo hoka. Nokuli yimwe oyina omafano giinamwenyo mbyoka tayi dhana onkandanga moku eta eliko moshilongo mo.

Moshiti otamu vulu oku hongwa iinima oyindji, tamu vulu oku hongwa okasikopa hoka omuntu ta vulu oku pungula iinima ye. Nopombanda yokasikopa mpono omuntu ota vulu oku hokapo ondambo opo pu kale tapu vulu oku kungulukila omeya, nuuna eka tula pooha dhokapomba ota vulu oku iyoga koonyala.

First National Bank onkene natango tatsikile okweeta omayakulo kukehe gumwe. Oweshi koneke tuu kutya oompungulilo dhaakulupe ihadhi nanwa iishoshela yokomwedhi? First National Bank ombaanga yoye yotango yopashigwana.

Uuwanawa woombanga ihadhi ngandja ashike omayakulo ngoshimaliwa, ashike oha dhivulu wo oku talelapo omahangano noku gandja ipumbiwa yimwe omahangano ngoka tagapumbwa ngashi, ipumbiwa yokombelewa dhuthemba womuntu.

Aantu mboka ye na omambakumbaku ohaya vulu okwiishangitha kombaanga yaNedbank opo yalongele kumwe nombaanga ndjoka, sho taya kakala taya pulula momapya yo otaya futwa. Noombaanga ohayi yagwedhele po woo.

Oshilongo kehe oshina ongushu yoshimaliwa ndjoka hashi longithwa . Iilongo yimwe ohayi taambako oongushu dhiimaliwa yiimaliwa yiilongo yimwe, onkene owuna okukala pomahala mpoka to vulu okutaambathana wupewe iimaliwa yomoshilongo moka.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek oye shininga oshipu opo aantu yakale taya kwathelathana. Omuntu ota vulu akale kehala lyokokule ashike aanegumbo lye itaya mono iihuna pashimaliwa, oshoka ota vulu okukala teya tumine oshimaliwa nongodhi yopeke.

Ookalyamupombo ohaya kambadhala eaiku nesiku opo yakale yeyapo nomikalo omipe oku kengelela oshigwana unene tuu yavule oku ya yuga oshimaliwa, Onkene aakwashigwana oyena okukala ya nongela eyooloko pokati koshimaliwa shoshili shoka shina okulongithwa naashoka sha ningwapo shoku kengelelwa.

Uuna ombaanga ndjoka yo FNB inaaayi gandja sha moshigwana, nena ihayi kala yu uvite nawa. Moompito dhimwe ohayi vulu oku gandja ompito kaakwashigwana opo yi isindanene oshimaliwa, sho ta longitha okakalata ke kombaanga okulanda, etaka dhiingolola oka dhingololo hoka ke lipo, ota vulu oku sindana.

Opo oshipilangi shoka hashi longithwa okunduluka po oosikopa oshowo oolaka ndhoka hadhi pungulwa omambo shaa ninge nayi komvula nenge shi kulupe mbala oto vulu okudhi payinda, opo shi kale sha kola uule wethimbo.

Pethimbo ndika lyuutalala ino kala twi iyogo omeya omatalala tage ku etele okutenda ,uuna waana oshimaliwa oto vulu oku endela kombaanga yoFNB

Uuna wuna iimaliwa mbyoka opo ya piti moshilongo Namibia na owuli wa hala oku keyi tula koma yalulilo goye go mbaanga, itashi shiwa nduno peshina djokondje, onkene inda meni djombaanga ya Ned bank opo wuka tuleko iimaliwa yoye.

Opuna eyooloko pokati kiimaliwa yaashi yoshili naambyoka yaa na uushili. Olundji ngele to pewa iimaliwa komuntu, unene tuu ngele to landitha, oshiwanawa opo wu kwashilipaleke kutya iimaliwa mbi wa pewa oyo shili tuu?

Ino enda ino tala. Ope na aantu ye na uunkulungu tawu ku gwitha kiipundi. Omuntu te ku hongele okataafula nuupundi wa ko ndele oko owala wa hala okutala. Ngele okwa tiwa nokuli kuutumba po wu pewe sha shokulya ito zipo mpoka.

Aantu oyendji oyena uunongo wayoolokathana. Yamwe oyena uunongo mokuhonga iinima okuza miiti ngaashi iipundi, iitaafula, uukopi nosho tuu.

Okutotapo oongeshefa yoye oko kumwe komomikalo mono tovulu okwiimonena iiyemo yivule okugwedhwa kondjambi yoye yokomwedhi. Shino otashi ku kwathele monkalo yoye yesiku nesiku.

Kehe omuntu okwashitwa ena oshipewa she shono ta vulu okulongitha a mone iiyemo. Aantu yamwe oyena iipewa yokuhonga mono haya hongo iinima yayoolokathana miiti ngaashi iipundi, iitafula nosho tuu.

Nedbank eshininga ishewe oshipu, ngashingeyi oto vulu okulongitha okakalata koye koNedbank moositola okufuta iilandomwa, oto vulu woo okupewa oshimaliwa koomuma uuna weshi pumbwa.

Okutotapo ongeshefa oko kumwe komomikalo dhono tadhi ku etele iiyemo yoshindelela no yo okulongitha monkalo yoye yesiku nesiku manga wa tegelela ondjambi yoye yo komwedhi.

Etitano lyahugunina momwedhi Novomba kehe olyo esiku ndono hali idhanwa etitano eludhe mono iilandithonwa hayi kala yina oondando dha teyelwa kongolo kaakuna we.

Omaulikilo giipindi yaNgwediva osho ga tameke. Talela po okatala kombaanga yaVenduka, opo wu mone omayakulo gena sha nomambaangelo goye gesiku nesiku oshowo uuyelele wa gwedhwa po.

MoNamibia omuna omahala ogendji goku landithila ngoka haga ithanwa omatala. Momatala ohamu landithwa iinima oyindji yo pamuthigululwakalo osho woo mbyoka ya etwapo nuunkulungu.

Otu na oositola dhomaludhi ga yoolokathana. Otu na oositola dhokulanditha iikutu, otu na dhono dhokulanditha oompumbwe dhesiku nesiku, oshowo dhono dhokulanditha omiti.

ONedbank oyo yimwe yomo ombanga dhono hadhi gandja omikuli dhoku tunga omagumbo. Shino osha ningila aantu mboka haya mono iiyemo opo ya tunge omagumbo gawo nuupu.

Iimeno oyasimana noonkondo adhihe oshoka oyo hayi tupe ombepo omfudhilwa mo yagwana. Ilandela uumeno woye wu tule megumbo lyoye, opo wukale nombepo omfudhilwa mo itaayi nyangwanyangwa.

Osheendo shoNedbank moshikondo shiiyenditho noshowo omaliko giimaliwa otashi ka kala komaulukilo gaRehoboth momayovi gaali nomilongombali nantano. Talela po okatala kawo wu mone uuyelele wa gwedhwa kombinga yiiyemo yoye. Okuza mo 18 sigo 20 Septemba 2025.

Aantu oyena uunkulungu wopoondondo dha yoolokathana, opuna aantu mboka yena uunkulungu woku honga iihongomwa miiti, ngaashi iitaafula, iipundi, oosikopa nosho tuu.

Aantu oyendji ohaya ningi oontengenekwathanekwa dhawo dhankene taya longitha iiyemo yawo. Uuna ta ya landasha oha ya tala kutya oshinima shono otashi kotha ingapi nongele oshili tuu montengenekwathanekwa ye.